Wogga kaame madabariya tookkidi pude bagga kabaliya simmidi laagide de'ees. Assi deexoy daridoogappe denddidaagan qassi wolqqama cenggurssa immidi pudetta kiyiidi de'ees.

Lo'iya ciishshappe direttida dirssay paccaraaridi moorettidaagaa issi bitane qanxxi qanxxidi a maara oottidi de'ees. I qaanxxin wodhdhidaaga qassi hara bitane diyagee shiishidi xuugganawu efiidi de'ees.

wolaytta yiidi xomoosite giya odo yechaappe qommo bagaara ajoora soosuwa bessiya misilee de'eed. appe xade bagaara qassi paranjjati yiidi a miyiyan eqqidaagee de'ees.

Mootta kaaletiyaageti heeran de'iyaa asa ubba shiishshidi moottassi waattidi laammiya ehanakkonne zooretiddi de'oosona. etappe guyye baggara naa''u xaaaccetidi zokkuwa oyqqidi eqqidoosona.

Issi yelaga nay baw diccido huuphiyaa suure mooxxissidi ha nuukko simmidi eqiis. Appe guyye baggara cora asay aakko simmidi malaaletide de'ees.

Issi shuchchaan oosettida ogiyappe ya baggaara lo"i giigi uttida keettay de'ees. Ha keettaan xaafettida xuufee Nohamin macca naatu huuphphiya giiggissiyossa giyaggan issi na'iya ba huuphphiya suure daddissida kiyada dawusu.

Issi keehippe malaaliyaa qeeri jiippasiyaa dawus. Ha jiippasiyaa xeelliyoode guuttashin xeelliyoode cenggurssay darosaa gaakkanwu dnaddayees.

Bootta qalamiyan tiyettidi wuygeenkka shuchchay yegettido aaho qorqqoro keettay pude simmidi eqqidaagaa miyyiyan naa"u hara qassi shuchchay yegettibeenna qorqqoro keettatikka de'oosona. Etappe sintta baggaara wogga wogga zaafee de'ees.

Daro yelagga naati maaran uttidagetuppe baggay sunkkurutuwaa sinttan miccidi zal'es. Ettappe qassi ha bagga miyiyaani de'yagetti maxinyaa aybinkkonne makki makki bayzossona.

Shuchchaa giddoora haa goggiya piloohaa giyo haattay de'ees. Ha haattay ho"ees. Asaykka qassi xaletettawu layttaappe layttan ubbatookka yiidi aani meecettidi ba harggiyappe paxees.

Keehippe al''o gidida adussa oydiya issi bitanee shammidi ba soo efiidde de'es. ha oydeekka qassi maabaray yiyoode cora asay shiqiyiyoode ubbatookka uttanaassi maaddees

issi bitaniyappe ushacha bagaara me'ida saynee kaltay wodoroy dumma dumma hanotassi maadiya dumma dumma so miishstikka kare miishshati de'oosona.

Ya baggaranne ha baggara tammanne issinne tammanne issinne citan citan shaahettidi ya bagga naati kuwassiya ha phonqqi phonqqi ya baggageeti phonqqi phonqqi kaa'iyaageeti de'oosona.

Issi payatettaa eqqottan oottiya macca yelaga na'iya echchi aybbee harggee asaappe issuwappe issuwawu coo adhdhenaadan heeraa asaa shiishshada zoraydda de'awusu.

Wodiyaadan hanidi biitta bollan darida kaysuwa katamaa xaaceti ubbay shiiqidi oyqqidi efiidi de'oosona. Etappe guye baggaarakka qassi ha kaysoy wuuqqido asay geeduwa kaallidi biiddi de'ees.

Loytti aakki daayida mangguwa mittaa bollan cora ayfeti de'oosona. Etappe baggay biroon qawu'e gidiyoode baggay qassi lo''i teeri uttis ha teeridaagaa wottidi miikkokka keehippe mal''es

Issi karettaa qeeri makkiineen naa"u attuma naati haakko simmidi bululissiidi yoosona. Ippe sinttaa bagaara qassi zo"o makkiiniya eqaasu.

Asaa gidiyakko laaatammu galasan bookidi wursenna olaa iskoobateriya yaagiyooge issi galasan ubba saatettu giddon bokidi sohuwa giigisiigis.

Aarida hayttaaranne qassi dalqqi dalqqiya hayttaaranne oyqqida daashshaara de'iya mangguwa giddon naa"u asay kuwan shemppiiddi de'ees.

Muchchoy uutta haashidi, haashido uuttaa gum''in kiyyidaaga utissidi appe xiille malatiyaaba ekkidi oyssan kattiin keehippe mal''iyaa Wolaytta woga quma getettidi eretiyaaba.

Issi bitanee boottaaranne zo'uwaara walahan de'iyoo booraranne zo'o xallay de'iyo booraaranne naa'aa waaxidi sinttan boo'iyode A na'ayinne A machchiya guuyyeera zeretta zeriiddi A geeduwa kaalloosona.

issi na'iya heregan keexettida keettaappe chapistikkiya yaagioypoga mentersha tiyiyooga shamada haa yaydda beetawusu. Ippe guyye baggaara qassi naa'u attuma naati ikko simmidi xeeloosona.

Issi keetta karen ussuppun giraabiiliyaa mittaati ha baggaara maaran eqqi uttidoosona. Hini baggarakka qassi hosppun xiidda mittati eqqidoosona. Appe sintta baggan issi issisan zigaa mittay de'ees.

Toossa toophphiya dalgga manttiya luxettaa xaafo keettayi ooratta giigissido usuppuntta kifiliya luxiya naatu maxaafaa sinttan wottida naa"u yelaga naati de"iyageeta.

Wolaytta sooddo yunbburshshe aadhdhida wodiyaan anjjissido naata hagappe sinttan eti banttawu hagan takkiyo saatiyaa wurssido gishshatassi ubbaykka bantta biyoosa biyoosa saro baana mala giyaa xuufiya xaafidi kaqqiis.

Issi yelaga arssa huuphiya dichchida na'aay eqqidagappe ushshachcha baggaara daro kushiya cugguntta tiyiyo qalamee de'ees. appe qa hini baggaara loshiniya yaagiyoge boottaa lasttiqiyan kumi uttiis.

Keehippe daayyida hayttaara narkkakkida wogga afkkaaddosiya mittay ayfe ayfe daridoogappe denddidaagan duge zinqqettidaaga giddon cora asay eqqiis.

Bootta kutta maayyida cora asappe sintta baggara daro woossa keetta cimma asati sinttan kaaletoosona. Guyyen qassi asay yeexxidi hombboccidi ufayttidi xinqqata sohuwaa biyaaga.

Haattaa geeshshatettaa paccan heeraa asay qohetenna mala haata payatettaa naagiyaageeti haattaa shiishi uttidobaa bolan dumma dumma xaleta gujjidi haattay paya gidana mala ootidosona.

Ha wodiyan asayi keehippe shammanawu koyyiyoobayi aybee giyaaba gidikko booraa. ayibissi giyaaba gidikko goshsha saatee gakkidi gishshawu booraa shammees. yaatiyoodee giyan qassi booray keehippe al"daagaappe denddidaagan issi guutta boorayi daro biraa ekkidi shamettees.

Daro yelaga naati bootta kutaa maayidi yuushsuwaan yuuyidi eqqidoosona. Na"ati qassi giddo gelidi issoy karabuwaa baaqqidi guppees issoy qassi kushshiyaa baaqqiidi guppees.

Issi bitanee ba kariyaan de'iyaa ifitta shoddi olidi zammana dumma dumma qalametun puulatidda wolqqama sanqqa gelissanaw shammidi ba soo ekkidi yiide dees.

Barbaasuwa yaagiyoogee asay bazzo biidi wottiyo caamaa. Ha caammaa wottidi biyaaba gidikko birataa, shuchchaa, aguntaa yedhinkka lukkidi ne geddiya qohana danddayenna.

Ha zammana hanoattan xawullappe giigiya ode biittaa yaanappe kase wolaytta asay uttanassi maaddiya oydiyaa massidinne molidi giigissees, ha oyde barccuma getettiyoode keehippe uttanassi lo''iyaaba.

Wodiyan de'ya sarotaa hanotay keehippe hirggisidoogaaappe denddidaagan Toophiyaa sarotaa naagissiya xaafo keettay ay asikka naa"u saateppe guyiyan katamaa giddon hemetenaadan erisiis,

issi arssa na'aaranne karetta na'aara naa"ay wolaytta dichchaa shuraabiyaa maayidi hara bagga ciitaara gayttiiddi de'oosona. hankko bagga ciitaa bollan kuwaasee de'iyoode ha baggaageti qassi wollaytta dichchaa naati ekkanawu woxxiddi de"es.

Bottiya giyigee asay tohuwan wottin yiidi gulbbataa gakkiyagaa. Hagee qassi daro agunttay caddenna mala, shooshshay kiyidi asaa gediya puukkenna mala maaddes. Ha caammay Wolayttan zammaana caammaa gididi erettees.

Wuygge ciqaappe oosettidi qalamee tiyettido keettan bollan maarara saynee misimaariyan kaqetti kaqqetidi uttiis. Appe xade baggaara qassi cora naati wuygen kaa'idde de'oosona.

Aawaranne na'aaranne miyiyaan miyiyaan eqqidi addussa gaddiyaan uuttaa tookkiidi doosona. Etappe hini baggaara qassi tokettidi mookkida boynay dalqqi dalqqiyaagee de'es.

Naa"u haree maataa miyaageta be"idi godaree puurii puuridi eta oyqqanawu yedettiidi dees. hegaappe qassi hini baggaara ha haretta ashshanawu heezzu asati geedo wooxxidi doosona.

Oyddu yelaga naatuppe naa"ayi maata mera shuraabiya maayis naa"ayi qassi zo"o shuraabiya maayidosona. Hageeti ubbaykka maaraara uttidi xallaa ushshaa uyiiddi de"oosona.

Woray naagetto yaagidi asay haasayiyoogappe denddiidagan ha'i mabiraatiyaan sookettidi kattiyoo wolqqaama lo"obay yiis hegeekka aybee giyaaba gidikko isttoobiyaa yaagiyoogaa.

masqqalawu shuha galassay wonto giishsin hachchi loytti kattido boyiya qoxxidi a bollan wassi sawuwa caccafidi a bollan maattaa tigiddi loytti kattidoogee aybaa getetti giiko baaciraa gettettees, hagee qassi keehi maanawu lo'iyaba.

Bullukkuwa daddiya bitanee uttidi daddes appe guyye baggaara qassi a soo aayyiya assi tukkiya essada ehaada hagaa uya gaada a miyyiyan wottada baydda de"awus.

Haattay gakkibeennasaa gattanaassi haattaa xaafo keettay oottiiddi diyo wolqqaama baaxee oosuwan pee'is. Hegeetuppekka qassi daro manttiyan haattay gakkin ha'i daro asay haattaa hirggaappe shemppis.

Daro issi mala maayuwa maayida naati aaho keettan ubbay ziiriyan uttidi paacciya paaccettidi doosona. Ubbaa sinttankka bootta woraqqatay de'ees.

Galla galla wolayttappe Awaasi daro asay kaamiyan togidi beesinne ha yeesinne. Hegeetuppe baggay yaani attees, baggay qassi guye simmes. Hegaadanikka qassi wolayttappe daroy Arbaminccekka hegaadan hannees.

Arssa lee'e na'iya som'uwan aybakkonne tiyidogee i som'oy ha'ikka xeliyode cilcilees. Asay ubbay o xeelidi hana na'iya aybaa tiyetada yay yaagidi qoppees.

Xoqqan eqqidi dugettaa xeelliyoode aaho dembbay dees. Appe qassi ya baggaara wogga haattay duge simmidi goggees. Hini baggaara qassi dereenne duunnee de'es.

Issi yelaga na'ay ushachcha kushiyaaninne haddirssa kushiyan keehi booxxida caammata oyqqis. Appe qassi sintta baggaara issi na'ay i oyiqqido caammaa malatiyagaa wotti uttis.

cora yelaga naati haaho saappe yiidi haataa tikkidi boosona. etappe heezzu wga naati woga laatammu litiriya tookidi biyode hankooti qassi tammu tammu litiriya tookin uttidosona.

Wolaytta sodo yumburshiyan keexettidi qam'ida keettaa dumma dumma qalamee moorettidaagaa ooratta qalamiya laammidi tiyiiddi doosona. Appe qassi ya baggaara qorqqoroy aattiyosaakka ubbaa giigissidi aattennaadan oottoosona.

Dumma dumma aahonne addussanne qantta lee'e oydeta issi bitanee ba sinttan wottidi eqqiis. Appe ya baggaara qassi daro qommo algati de'oosona. Hegeeta ubbaakka bayzzanawu ehiiddogeeta.

yetanchchiya gaaga abarashasha sintan kon'aa oyqqada ba kushiya naa'u kushiyakka miyiyaakko miyiyaakko dentada ba dulliya saluwa dentada eqaasu, ippe guye bagaara issi bitanaa cachcha zayiyaa puniidi hankkoy qassi karaabiya baqiidi i geeduwan doosona.

Kininttoy banggaa karexxissi shaayidoogaa bollan haattaa tigidi penttisidoogaan sukkariyaranne qassi kaameera yagiyogaaranne gujjidi naa'u gallassay gakkanashin goozzi wottidoogee pridaagaa uyiyoogaa.

asay zin''anaw keehippe lo''iyaa algga masbolddi yaagetees. ayssi yaagiyo giyaaba gidikko ha alggay beni nu eriyo alggappe dumma hanotan giigidi asay zin''iyoodekka keehippe lo''iyo gishshassa.

Loytti ka'ida santtaa suppu dippi oddidi anccidoogaa bollan ashuwakka dumma zo'o asho xalaa anccidi suppu odi liiqissidoogaa gujjidoogaa oyssan kattidoogee ayba getettii giyaba gidikko qoociqqocuwa gettettees.

issi yelaga na'ay cimma asaa ubaa shiishidi eebbiiciidiya tamaarises, issoy eta gidon kushiya denttidi a ay oychchiyakkonr oychchiidi de'ees, hankkoti ubbay ha oychchiyagaa xeelosona.

Abeba Zeleqqe hootteeliyan naa"u macca naatuuranne naa"u attuma naatuura wogga wogga hayllanddiyan haattaa sinttan wottidi issoy issuwakko xelidi haasayiidi uttiddossona.